Imi woye kumandau unono hai, kune chikora chodzidzise ana imwewo nezvindumure zvinonga zveibangaradza, zveifunda kuti zvisashanja zvikure zvakangwara.

Imi voye zvichechana zvemundau mwedu munomu mumandau antu voye. Zvinoenda kuchikora zvevana vadodori kofundiswa kuti zvikure zveitxabanga zvakanaka.

Antu woye munyika mwedu munomu mumandau zvana zvidoko zvabesana kuenda kofunda kuti zvikure zvakangwara zvisapedza nguwa zveitamba zveishanja.

Zvitetana zvoita nhange mutange zveienda kofunda kuzvikora zvevana vadoko. Izvi zvinobatsira kuvhura nxondo dzazvo kuti zvikure zvakangwara .Zvione kuti kufunda kwakanaka.

Munharaunda mweduu mwatinogara mune mhatso dzekufundira dzakawanda kana zvikora zvekufundira zveana adodori kuti vasapedza nguwa zhinji veitamba vakure vakangwara.

Mundau dzedu muno umu matinogara, mune mhatso dzakawanda dzekuti ana adoko vandofundira, panonyorwa pachidziro kuti vakone kuona magama ekuerenga.

Kundau yedu ino kune mphatso dzakawanda dzekufundira, dzekuti ana adodori, vaende kuzvikora kuti vafundiswe, pfungwa dzavo dzixabange zvakanaka, vasazoswera veiita misikazwa.

Kuchindau kwedu unono kufunda akukheti amunaa wee, ungaa muchechana kana hundumure hwemene hunofanira kuenda kuchikora kobanagaradza kuti ndxondo dzazvo dzivhurike.

Vana vadoko kusanganisira nezvindumure zvichabuda mukaka pamhino avachakoni nekugara raa ziema ema kokonzerwa nezve ndaramo kutsvaka zvefundo yavo yemangwana.

Kuzvikora zvepashi kana kuti zvikora zvevana vadoko ngakuvewo nemichini yekuti vadzidzire kuitira kuti pavanozoenda kuzvikora zvevantu vakuru vasazovhunduka zvishavashamisa zvinovabatsira kusatya michini

Vana vadoko vanofanire kuenda kuzvikora kuti vafunde vasatore zvinodhaka kubudikidza ngekufunda.

Muntaraunda metinogara kana mundau metinogara, vana vadoko, zvingaa zvichechana zvine mukaka pambiro kana kuti zvindumure. Raabeswana imwi woye kuenda koofundiswa kuti vakure vakangwara muzvikora.

Kuzvikora zvevana vari mundaraunda mwetinogara munofanirwa kuiswa michina yechizvino zvino kuitira kuti vaziye mashandisirwe ayo kuti pavanosangana nayo vasazoshamisika. Zvinovabatsira mundaramo dzavo .

Mundau mwatinogara kana muntharaunda metinogara ndumure nevati samukei vaakuita nhangemutange zvazviema ema koronzerwa zvekufunda kuzvikora zvepashi kuti vaone ndaramo yakanaka.

Zvindumure nevana vadoko vanosisa kuenda kuchikora kofunda zvinodetsera kuti vaone kobangaradza nekopedza nguwa yavo.

Munharaunda matinogara munofane kuva nekufunda kana kuti zvikora zvevana vadiki nezviro zvekutambisa kuti vakure vakangwara makodo awo akagwinya vona vana vadoko vanoava vasazoramba varimumakanyi ngekuti vanenge veishanda kuchikora kunorodza pfungwa.

Zvindumure nevana vadoko kundau kwedu kwetinogara unono kumandau vanoenda kuchikora chepashi kuti vaone kukura pfungwa dzavo dzakangwara kugadzirira remangwana woye.

Mumandau medu kana mundaraunda matinogara kunembatso inofundirwa ngemajaha nendombi kuchikora chepashi kanavapedza chikora chepashi vanoenda kuchikora chepadera kundovhurwa ndxondo dzavo.

Ndombi ne majaha vanofanirwa kuenda ku chikora chepa dera dera kana apedza chepasi chepa dera dera apapo ndo chavano dzidziswa mabasa emaoko akadai ngekusona kuti vaone kupona.

Ndombi nemajaha nemhandara vanoende kofunda kuzvikora zvepamusoro soro vabva zvepashi vogumeyo vofundiswa mabasa emaoko ekuongorora zvakasiyana siyana.

Munharaunda mwedu mwetinogara majaha nendombi abva pazvikoro zvepashi -pashi vanoenda zvepadera zvepaderadera oosvika odzidziswa zvekuita mabasa emaoko kuti vaone kuzopona.

Kuma ndau unono vantu vabva kuchikora chevana vadodori vanoenda kuchikora chevantu vakuru. Voosvika vodzidziswa kuita mishando yemabasa emaoko akasiyana-siyana kuti vaone kupona.

Kani raa denderekete, muntharaunda mwetinogara, majaha nendombi, raagunyakwinya, kunasirira zviro, zvekuzotengesa kuchikora chevanthu vakuru. Izvi zvinovabatsira mukupona, kuti vaone kurarama, veiona cheuviri.

Mhandara nemajaya vanofanirwe kuti kana vapedze chikora chepashi vaende chikora chepadera kuti vofumda ngemuchini yakasiyana siyana kuti pavanozosangana nayo munyika vasazoshamisika kana kutambudzika.

Munzvimbo matinogara kana munharaunda matinogara ngamuve mune zvikora zvevantu vakuru, zvinobatsira vantu vakuru kudziidzisa zvakasiyanasiyana maringe nekusona hembe kana kugadzira zvipfeko zvakasiyanasiyana kuti kana muntu agona kugadzira zvipfeko zvakasiyanasiyana aone kupona.

Majaha nendombi kana apedza zvikora zvevantu vakuru vanoenda zvikora zvepamusoro kodzidziswa zvekuita kushanda nemaoko kuti Vaone kushanda.

Heraa dikita keee kuri kuhleya hleya mundau kana muntaraunda medu metinogara ndaramo yevantu vakuru vachienda kuzvikora kuti vovhurwa ndxondo dzawo zvikora zvepadera dera.

Kufunda ndoyaa ndaramo yemundau kwakipingaidzana nemadhodha kuri kobeura muhlabangu mundau dzekufundira kuti vantu vakuru vavhurike ndxondo dzavo.

Antuwoye kumandau kwedu unonovana vadoko vakabva kuchikora chevadoko voenda chevasharukwa abva chikora chevasharukwa unoenda chepamusoro soro. Chikora chepamusoro soro ndochavanodzidziswa zviro zvakasiyana siyana mabasa emaoko, kuemba kuti vazoona kupona mundaramo dzavo.

Majaha nendombi kuntaraunda kwetinogara vanoenda kuzvikoro zvevantu vakuru, vabva kuzvikoro zvevana vadoko. Kuzvikoro zvevantu vakuru vanovhurwa ndxondo kuti dzikabange zvakanaka.

Kufunda ndoya ndaramo yemundau kwaku pingaidzane nemadhodha kuri kubeura mihlabango yendau dzekufundira, majaha nendombo oenda kovhurwa ndxondo dzawo.

Here atikakee munyika kana mundau mwedu mwetinogara kuti majaha nembandara aende kuofunda chikora chepamusoro-soro, vabva kuchikora chepashi kuti vasaona nguwa yeku bangaradza eifunga zvinodhaka.

Majaha, ndombi kana vabva kuchikora chevana vadoodori munharaunda medu vanoenda kuchikora chevantu vakuru kuti vaone kubeurwa hlondo dzavo vasafunga zvakashata.

Majaya ngentombi heraa dikatika kee, kuhandisa michhini yechimanje-manje, kuzvikora zvepadera, kuti pfungwa dzawo dzikure dzeiqabanga zvakanaka.

Ntombi nemajaya akabva zvikora zvapasi anoenda zvikora zvapamusoro kuti avhurwe nqondo yayo asazorambe veifunge zviro zvakashata

Mundau medu ndombi nemajaha vabva pachikora chepashipashi vanoenda pachikora chepadera vogumeyo vofundiswa zvakawanda kuti nxondo dzawo dzinxabange zvakanaka.

Kumandau unono kune zvikora zvakasiyana siyana kuti ndombi nemajaha vabva kuzvikora zvevana vadodori vanoenda zvevanhu vakuru kuti vanxabange zvakanaka.

Muntaraunda medu munomu, kunyazi mundau dzatinogara kumandau, kune zvikora zvekuti ana adoko vabva kuchikora cheantua adoko voenda cheantu akuru, kuti vavhurike ndxondo dzavo.

Majaha ndombi abva kuzvikora zvavana vadodori vanoenda kuzvikora zvepadera dera vosvika vonyora zvakasiyana siyana kuti vapase.

Ndombi ne majaha vabva ku zvikora zve vana vadodori vano enda ku zvikora zve vantu vakuru vosvika iyoyo vano dzidziswa mabasa aka siyana siyana akadai nge kurima e maoko ne amweniwo.

Vantu, majaha nentombi vakabva kuzvikora zveana adodori vanoenda kuzvikora zveantu akuru. Kuzvikora zveantu akuru vanoerenga mabhuku akawanda, avachaoni nguwa yekutamba nekufunga zvisina kunaka.

Hera adikatika ke kundau mwatinogara vana mambandara, vakomana vanoenda kuzvikora vana zvepashi kuti vavhurike ndxondo dzavo vasapedza nguwa veitamba.

Kuchindau kwedu unono ndombi nemajaha anofanire kuti kana abva kuchikora chepashi oyenda chepamusoro kuti ndxondo dzawo dzivhurike vasafunga zvakanyanya zvisina mashwiro.

Ndombi, majaha nevachechena kuntaraunda kwedu uno nendumure vanoti vabve chikora cheana adodori voenda chevantu vakuru chevandodzidziswa kubeura pfungwa kuti ndxondo dzoxabange zvakanaka.

Mundau yetinogara kune mphatso yekuti vana vadoko vakabva kuchikora zveana adoko, voenda koofunda kuzvikora zveanthu akuru. Majaha kana kuti ndombi kuti ngqondo dzavo dzibeuke.

Mundau mwetinogara majaha nemhandara kunyati kune vati kurei vakurara vanoenda kuchikora chepadera dera vabva chepashi pashi kofundiswa kugadzira zviro zvakasiyana siyana kuti vaone kupona.

Munzvimbo kana mundaraunda mwetinogara, munofanira kuva nezvikora zvevantu vakuru, kuyitira kuti vadzidziswe mitambo yakasiyana-siyana, kuti vazokura vabetsereke vaone kupona ngendaa yemitambo dzona idzodzo.

Ndombi nevarumbana veshe vanosisa kofunda muzvikora zvinobetsera kuti hai vaone pekobangaradza vari peya, zvinodhakisa vanozozvinyanya nguva zhinji.

Vana vadoko vanofanirwa kuti vabva kuchikoro chevana vadoko voenda chikora chevantu vakuru kuti vofunda pfungwa dzavo dzione kubeuka vakure vakangwara .

Mundau metinogara kana munzvimbo dzakasiyana siyana dzinogara vantu, kunofanira kuiswa zvivakwa zvezvidzidzo zvepamusoro soro, kuti vantu vakuru vaone kufunda, vaone kuvhurika ndxondo dzavo.

Mundaraunda kuchikora kweandu akuru, majaha nemhandara abva kuchikora cheana adoko aenda chewandu wakuru, kuchikora iyoyo chewandu wakuru, ndipo pawanodzidziswa zvekuita nemabasa emaoko, nekujaivha imwi woye kuti kujaivha kunowararamisa.

Mumatundu matinogara kana mundau matinogara munofanirwa kuiswa zvikora zvemazera akasiyana-siyana kuti vantu vafunde vavhurike ndxondo dzavo.

Ndombi nemajaha vanosisa kuenda kundau dzekufundira, ngekuti variyo vanobatika havachaoni mukuwo wekuhoba forya nekumwa zvinodhakwisa.

Kufunda kwevanhu vakuru pachikora chevana vadoko vanofana kuonekwa nemabhuku kuti ava detsere mukufunga mungonxo dzawo veidetsereka nemabhuku awawo.

Varumbwana nendombi veshe vanosisa kuenda kofunda muzvikora izvi zvinodetsera kuti vaone kwekobangaradza vari zvinodhakwisa vanozozvirekera.

Mu ndaraunda medu munomu muma ndau kutoriwo ne mbatso dzeku fundira vana abva ku zvikora zvepashi pashi voenda zvikora zvepa dera dera vana vanofanira kufunda zvikora zvepa dera dera kana zvepashi mbandara ne majaha kuti vakure ndxondo dzavo vari iyoyo.

Zvakanaka kuti majaha nendombi vaende kuzvikora. Vogumeyo vanobetserwa kuita mishando dzenyara dzavo dzakadai ngekutsetsa, kurima nezvimwenivo.

Vana vadoko vabva kuchikora chevana vadoko ngavaende kuchikora chevandu vakuru voovhurika pfungwa kuti vakure vakangwara vasazoona nguwa yekutsvaka zvinodhakwisa.

Vantu vanofanira kufunda vemazera akasiyana siyana kuti vavhurike ndxondo dzavo muzvikora zvevakuru.

Mbatso dzeku chengetere mabhuku ne imweni midziyo yekuti chikora chi enderere mberi inodiwa kuti chikora che vasharuka chirambe chakamira kuti vafunde zvakanaka.

Kufunda kwevanhu vakuru veishandisa michina yechizvinozvino kwakanakire kuti xlondo dzawo dzinokura dzakangwara avachafungi zvakawanda zvekuita mundau dzavanogara vanonga vakabatika ngekuona zvakasiyanasiyan mumichini dzemazuwa anaya.

Tisapambana pamahlabangire pavachechana vedu mundau mwedu. Kunyangwe nemhandara nemajaha. Ngatiise ngxondo dzedu pamwe po tiuraye nhamo ngekufunda kuzvikora zvepamusoro.

Vantu veikura kana vana veikura vakabva kuchikora chevana vadoko vanofanirwa kuenda kuchikoro chevantu vakuru kuti vasaone nguva yekubangaradza vachiita zvisingadetseri mundaramo yavo.

Kumandau kwedu unono yave nhange mutange majaha nemhandara, oenda kuchikora chepamusoro vabva pachikora chepashi kuti vofunda ndxondo dzavo dzibeuke.

Antu wee, imwi nai kunyari kuRwanda kutoriwo nezvikora zvekuti vana vabva kuzvikora zvevana adodori, voendawo kuzvikora zvevantu vakuru kuti vadetserwe kudzidziswa mabasa emaoko akasiyana-siyana kuti vapone.

Mundau mwedu muno kumandau, kune zvikora zvepadera-dera. Kana vanhu vabva zvepashi-pashi, vanoende zvikora izvozvo kuodzidziswa mabasa akasiyana-siyana emuchini kana emaoko kuti vapone.

Ndombi, majaha kana muntu weshe-weshe akura anenge akura mundau mwedu mumandau munomu unofanira kuenda kuchikora chepadera-dera oosvika odzidziiswa mabasa emaoko kuti aone kupona.

Majaha nembandara kumundawo kwedu unono kune zvikora zvakasiyana siyana zvokuti vakabva pazvikora zvapashi pashi oenda zvepadera dera osvika odzidziswa mabasa ekudyara aako.

Ntombi nemphandara kana abva kuzvikora zveana adoodori, zvepashi-pashi, vanozoenda kuzvikora zvepadera-dera. Kuzvikora zvedera-dera zvekupedzisira, ndozvevanovhurwa ngqondo dzawo nemabasa awo ekuti vaite.

Mumandau munomu kana vanhu vafunda vabva pachikora chevana vadodori vanoenda chepadera. Vozoenda chepadera dera. Iyoyo ndokwevanozobeurwa ndxondo dzekuti vanoda kuzoitei vakura muupenyu.

Ntombi nemhandara kunyati vantu vakuru vanosisa kuenda kuchikora chepamusoro soro kuvaka zvikora zvikora zvepashi pashi kuti vabeurwe ndxondo dzavo nekuti vaite mabasa akasiyana siyana.

Kundau kwedu unono kune mhaydo dzekufundira dzevantu vasharukwa kana abva chikoro chevadoko vozoenda chepadera dera chekupedzisira vanofundiswa zvakawanda zvemabasa epamaoko kuti vapone

Varumbwana ndombi veshe vanosisa kuenda kufunda kuzvikora zvepadera-dera. Izvi zvinovabetsera kuti vaone kwekobangaradza vari zvinodhakisa vanozvinyenya.

Kuchindau kwedu, kuchindau kwedu unouno kune mphatso dzekufundira , vana vakabva kuchikora chepashipashi voenda chepadera vozoenda chepaderadera chekupedzisira kwavanodzidziswa mabasa emaoko kuti vaxabange zvakanaka.

Kumandau kwedu unoino kana muntu ungaa mujaha ungaa mhandara kana yapedza chikora chepamusoro inofanira kuenda chikora chepamusorosoro kuti yodzidziswa zveupenyu kuti ione kupona.

Kufunda ndo yaandaramo mu ndau medu kwaaku pingaidzana madhodha nendombi kuri kwo beura mihlabango mundau dzekufundira dzaka siyana siyana dzedzidzo dzepamusoro.

Majaha nendombi abva kuzvikora zvepashi pashi anofanira kuenda kuzvikora zvepadera dera kuti vofunda vonasa kuvhura ngonxo dzawo kuti vakure vakangwara.

Muntaraunda mwetinogara kana mundau mwetinogara munofanirwa kuiswa mhatso dzezvidzidzo zvepadera dera kuitira kuti vantu vakuru vaone kuvhura ndxondo dzavo vasabatikana ngezviro zvakawanda wanda.

Munyika yamarure iwe yemandau vanhu vodziidziswa kuzvikora zvepamusosro zvepadera kuti vagadzire zvakasiyanasiyana zvigadzirwa izvi vozoona kurarama ndizvo vootengesa mumisika.

Ntombi nevarumbwana veshe vanosise kuenda kofunde muzvikora zvinodetsera kuti vange vane kwekobangaradza vari zvinodhakwisa vazozvirega.

Vaisa nevadzimai veshe, vakasisa kuenda kundau dzekufundira dzedera kuti n'gondo dzawo dzibeuke wakabange zvakanaka.

Mundau mwedu kufunda akuna mukira ungaamusharuka kana mudoko zvakanaka kuenda kumbatso dzokufundira unovhurwa ndxondo.

Vantu vakuru vanofanirwa kuenda kuzvikoro zvepamusoro-soro kubeura ndxondo dzavo kana kunyati vapedza zvidzidzo zvavo vanofanirwa kubatsirikana kuwedzeredza kubudikidza ngenyaya yezvikora.

Kufunda ndoyandaramo yemundau kwakupingaidzana nemadhodha kuri kobeura muhlabano mundau dzekufundira nemabhuku ekuerengaacho anodiwa kuti ndxondo dzivhurike.

Madhodha anotodawo chikora kana kufunda kwepadera dera kuitira kuti muhlabango yawo ivhurike vakadaro avachazotori zvinoadhakwisa pfungwa dzawo.

Madhodha kana ntombi kana munhu weshe wechikuru mundaraunda metinogara rabesanwa kuenda kuchikora chevantu vakura kovhurwa ndxondo dzvo kuti ndxondo dzikure dzakangwara.

Mundau mwedu mwetinogara kana munharaunda mwedu mwetinogara kufunda ndoyandaramo yemundau, madhodha nemhandara kwakupingaidzana kumixhabango mundau dzekufundira kwepamusoro-soro kuti vaone remangwana rakanaka.

Mundau mwatinogara kana mhandara kana majaha apedza chikora chevana vadoko vanoenda kuchikora chevakuru apedza chikora chevakuru oenda chepamusoro soro kuti axabange zvakanaka.